Man bongi ma kirukogi aruka i kom toi dok bongi man tye bongi gomci ki latere ma kitweyo i kome med ki koti ma kiruku ki kanyu kacel en tye ka loro lela man i lam.

Lee tim man kilwongo ni bim piny kun puc man kala kome tye macol nicuc kun opero ite tye ka winyo jami. Puc man bene kun camo nyig yen calo labolo ki muyembe.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

Atye ka neno lee tim abic, lee tim magi kilwongogi ni lacek lacek obedo lee tim madwir adada en kono rangi kome tye makwar lacek miyo botwa ringo mamit adada lacek magi gitye ka wot i dyer tim tim man kono lum otwo woko ki iye

Atye ka neno cuk, cuk man kitye ka cato iye kwer jami mapol macalo nyanya labolo muyeme karot, watermelon ceng bene tye ka ryeny matek i kabedo man oweko lucat guketo kema wek ceng pe ogo jamigi.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

Boma man tye ki odi mabeco dok dongo adada gudi bene okato ki i dyer boma lutic ki gudu mapol tye ka tic ki gudi macalo luwot ki tyen lungwec ki lela lungwec ki pikipiki ki lungwec ki mutoka bene ceng bene tye ka reny i dyer boma man